Daddalu yaa mayyaatero dibuuxoommo yoottotera daddaloho yinannihu manchi beetti giddo heerate yee assanno assooti giddo mittoho. Daddaloho yinannihu techo afi'noonni womaashshi ga'ara suunqe sayinsanni doogo daddaloho yine woshshinanni.

Daganna maate maatiro dihuwatoommo yoottotera daganna maate yaa mittu qarqarira mittu ollira gamba yite mittimmatenni heedhannotanna mittimmatenni hedo soorriranno manna daganna maatete yine woshshinanni.

Giwirinnaho yaa mayyatero dihuwatoomma yoottatera giwirinnaho yineemmohu inteemmorenna angeemmo sagale qixxaabbe shiqqannonke doogga giwirinnu hayyooti yine woshshinanni.

Muro yaa mayaatero dileellinoe yitinoonnihura murote yaa qoxeessinkera qoxeessa biifisate yine lossineemmotenna kayisi'neemmota murote yine woshineemmota ikitanna tini murono qooxeessaho iibbileho ikko qiindenno Abbate lowontanni jawa kaayo afidhinnote

Daddalloho yaa mayatero dileelinonke yitinni ? Daddalloho yaa shiimu bayichinni ka'ne ga'a lowo bayicho iillate techo shiima womaasha afi'noonihunni iso daddalle ga"a lowo bayicho iillate horonsi'nanni hayyo daddalloho yinne woshshinanni

Superimaariketete mirte yaa mayatero afoottokiro, superimaariketete mirte babbaxino danni uduune hasi'nanniha ikkiro marre afi'nanni bayicho ikkanna kuriuuno saga'linannire ikko ,bissoho riqinannire ikko alibaho riqinannire ikko marre afi'nanni bayicho superimaariketete mirte yine woshshinanni

safote latishshi maatiro anera dixawinoe yiitta safote latishshi mitte baattora mitte gobbara hasiissanori giddo mitto ikanna safote latishshi hoogiha ikkiro mannu lopho lophara didandaanno

Daganna maate yaa mayyate dibuuxoommona buxisiissie yoottohura mittu manni mitte akkawaaweranna qooxeessira gamba yeee mitte hasattonna mitte hedo noonsa manna mittimmateeyi heerannoha daganna maate yine woshshinanni.

adawu agaraano mayyatero diafoommo kulie yoottotera adawu agaraano yaa mannu daafira yite daafurtannoha ikkitanna kuri adawu agaraano hashshano barrano arrishshono xeenano yitukki mannu daafira yite hadhanni gobba galtannore adawu agaraano yinanni.

Minenna gallanni mine yaa mayatero dihuwattoommo yootto minenna gallanni mine yaa manchi beettira hasiisanorichi giddo mitto ikkanna manchi beetti heerate loosirate lophate ilate sirchu sircho sa"ate minu hasiisano yaate konnira minenna gallanni mini horontanni manchi beettira hasiisanori giddo mittoho

Roso yaa mayaate yoottohura rosoho yaa mancho beeti giddo lowo bayicho afirinnoha ikanna roso Rosa hoongiha ikkiro ga'a woyaabinno heeshsho heera didandiinanni woyaabinno heeshsho heeratte techo roso Rosa lowontanni danchate

Kalaqonna qooxeessa yaa mayyaate dileellinoe yoottatera kalaqonna qooxeessa yaa maganu uyinikkeri giddo mitto ikkanna konne uyyinonke qooxeessa ninkewiinni agarranniri dagganno ilamara biifino garinni ba"ikkinni sayiisate lowo gadhachi noonke.

Safote latishsha yaa mayate dileelinoe yoottorura safote latishsha yinnani woyte manchu beettira heerate lowo geeshsha hasiisanore ikkanna kurino, waa lawinohu, caabbicho lawinohu, faayimateni lowontannj safote latishshuwa giddo hasiisanore ikkanna kuri hoogiha ikkiro manchi beetti heerate lowo geeshsha qarramano

rosoho yaa mayyaatero dileellinohe roso yaa mitte gobbara lophote xintaho rosu hoogiro mitte gobba lopha didandiitanno hattono heeshshonsa iima bixxinoricho soorro abba didandiitanno.

Daganna maate mayyaate dibuuxoomma yoottatera, daganna maate yaa annu ama fiixu firu gamba yee mitimmatenni mittu hajo aana hasaawanno doogga daganna maate yine woshinanni.

Boohaarranni mereersha yaa mayyaatero dixawinoe yoottatera boohaarranni mereershi yaa mittu baycho biifinse minnoonni miniranna minnoonni qooxeessira mannu gamba yee mittimmatenni mimmitu ledo hedo soorriranno baycho boohaarranni mereersha yine woshshinanni

Godo'le yaa mayyaatero dileellino'e yootto? godo'le yaa manchu beetti heehshosi iima kaajjado soorro abbate ikko boorraso hoo'late horonsirannota godo'lete yine woshshinanni.

hara daa''atanna darama yaa mayyaate? yoottohura hara yinanniwoyite mittu bayichinni wole bayicho sa"anna taraawa ikkanna daa"ata yinanni woyite mitto bayicho marroonniwa dhaggeeffata ikkitanna darama yinanniwoyite mittu qooxeessira qarru iilleenna wole bayicho sa"a daramate yinanni.

Hara, daa"attonna darama maatiro diafoommo yootto, ha'ra yaa mitu bayichinni wole sae hara ikkanna ,daa"atto yaa mitto ha'nooni bayicho mitto coye danbetenni la'ne buuxanna dhaggeefatta shotta ikkittanna darama yaa mitu coyi mitto bayicho kalaqamenna xoonqe wolu bayichira ha'rate yaate.

Poletikaho yaa mayyatero dileellinohe poletikaho yinannihu mitte gashshaano poletika horoonsidhe mannaho loosaminonna loosaminokkiricho kuni konneeti yite leellishshanno doogo poletikaho yine woshshinanni

Godo'le yaa mayyaateroo dubuuxoomma yiitta godo'le yaa manchi beetti mereero assinanni heewo ikkitanna tini heewono lame gaamonni mereero assinannita ikkitanna qeelihu boowote amanyoote woyi aamansha afirannoha godo'le yine woshshinannj

Rosu maatiro dileellinoe yootta, rosu yaa mitte baattora ikko mitte gobbara lowontanni hasiisannori giddo mittoho. mitte gobba woyibmitte baatto lophate rosu lowo qeecha afirino.

Ama'no yaa Mayyaate dileelinoe yoottotera ama'nono yaa manichi beeti harisiranno harinisho giddo mitte ikkitana anera tini doogolla woyitannoe tenne doogo harummoro baeemo tenne doogo harummoro gateemo yee amma'nono doogo amma'note yine woshinanni

Seesa yaa mayyaatero dileellinoe yiitta? seesaho yaa mittu manchi woyi mitte mancho biinfillese seekke agadhanno doogo umosi towaaxxannonna biifisiranno doogga seesaho yinanni.

Bunu minenna sagalete mine yaa mayyaatero dibuuxoommona buuxisie yoottotera bununna sagalete mine yaa bunano ikko sagaleno hasi'niha ikkiha ikkiro, hasi'ni yanna hasi'ne marri yanna kassi yine hinganni baayiicho bununna sagalete mine yine woshshinanni.

Muronna laalo yaa mayatero dileelinoe dibuuxoommo yootto, murona laalo yaa manchi beettira heeshshosira dancha heeshsho heerate hasiisano sagale giddo mite ikkittanna muronna laalo saga'lano manchi seeda diro heerano yinne amananni.

Giwirinnaho yaa mayyaatero dibuuxoommo yoottotera, manchi beetti heeshshosi soorrate hawarro soodo arro hawado xeena arrishsho yiikkinni loosiranno doogonna hayyo giwirinnaho yine woshshinanni.

Giwirinna yaa mayyaate? diafoommona kulie yoottotera, giwirinnaho yaa mannu babbaxitino hayyonninna giwirinnu doogo horoonsire intannire ikko angannire laashshanno doogo giwirinnaho yine woshshinanni.

Hara, daa"attonna darama mayatero dibuuxoommo yootto ,hara yaa mitu bayichinni mitto bayicho harate doogo ikkittanna daa"atto yaa mitto bayicho ha'ne dhaggeefate dangannire ikkanna hattono darama miturichi xaadenna mitu bayichinni wole bayicho ba"a yaate

Hayyonna bude maatiro dibuuxoommo yoottotera, hayyonna bude yaa mitte gobba woy mitte qoqqowubba hayyose ikko budese babbaxxino garinni dagganno ilamara babbaxxitino doogganni sayiissanno doogga hayyonna budeho yinanni

Bunu minenna sagalete mine mayyaatero dileellinoe yiitto, bunu minenna sagalete mine yaa bununo ikko sagaleno mitteenni heedhannowanna sagale inte ka'niha ikkiya ikkiro bunu owaanteno hakko afi'nanniwa bununna sagalete mine yine woshshinanni.

Sumuda yaa mayyaatero dixawinoe yootaatera, sumudaho yaa hornyimma xawisannoricho ikkanna mittu manchi maaiiymmasi kulanno garinni aneho yaannoha mitto malaate assire wodhanno doogo sumudaho yine woshshinanni.

Daddalloho yinannirichi maatiro dibuuxoommo yoottotera daddalloho yaa manchi beetti heeshshosi woyeessate yee daddallo daddallanno kunni daddallano daddallino afirino saante ledatte yee assanoricho daddalloho yine woshshinanni

Egenshishsha yaa mayaatero dibuuxoommo yoottohura egenshishsha yaa ati mitu coyira heewisattani heedhenna mite marotto biirora egensishsha xalinoniha la"atto koni egenshishshi ati hasirotto gede ikkiha ikkoro heewisamatto ati hasirattokkiha gara ikkiro agurte minekki higatto doogo egenshishshaho yinnanni.

Agatto maatiro diafootto, agattote yinnannoti manchi beetti heeshshosi iima assani leelano coyi giddo mitto ikkanna agattote yineemmoti babbaxitino dannite waa ikka dandaano, malawo ikka dandaano hattono wolu danni agatto heedhano.

Hodishshaana yaa mayatero diafootto ,hodhishshaana yaa mitu mancho ikka dandaano daga ikka dandiittano hattono maate ikka dandiittano mitu bayichini wolewa harate horonsi'nanni doogo hodhishaana yinnanni.